Maame abasirwa a ɔresere, wohwɛ a ɔtɔn ntoma. Ne ntoma a agu n’akyi no, wohu nkente asɔɔto asɔɔto wɔm. Wohwɛ nso ɔtɔn yɛn ara yɛn ntoma a yɛman yi mu yɛpam hyɛ yi bi.

Abaatan a wɔaba asupiti wɔde wɔ mmaa abobɔ wɔn bo. Na apomudenhwɛsofoɔ nso te hɔ a ɔrekyerɛwkyerɛ biribi ɛwɔ abaan no hospitil card a ɛyɛ akokɔsradeɛ no mu.

Sukuudan mu a nkonnwa sisi mu a sukuu nkwadaa tete so, baako, baage bɔ n’akyi. Bronin baa nso te wɔn mu, na wɔn akyi nso blackboard a yɛtwerɛ so. Tikya baako nso gyina kwan no ano ɔhyɛ kyɛ ne ataade kɔkɔɔ.

Asaso fɛɛfɛɛfɛ a akonwa fitaa ɛne tuntum esisi mu, ɔkra tuntum bi nso ɛda fɔm hɔ, televihyin ɛbɔ ban ne ho. Ɛna kanea esi adakaba a esi tɛlɛvihyin n'ase, kanea ɛnso ɛbɔ soro hɔ a yasɔ.

Kuro kɛseɛ mu car gyinabea a trɔtrɔ a ɛsisi hɔ no, yɛaka ho akokɔsradeɛ. Adwadifoɔ bebree nso nam hɔ a wɔredi dwa. Emu mmaa, emu mmarima. Ɛdan atenten a yɛfrɛ no abrɔsan nso sisi hɔ.

Asaso fɛɛfɛɛfɛ a nkonwa esisi mu, kapɛte ɛsɛ fɔm hɔ ɛna ɛpono esi asa ne mfinfin. Twerɛ nwoma ɛdeda ɛpono no so, ɛna flawɛs ɛnso esi asa no mu.

Kuro a taxes ɛredi akɔneaba a nnipa tete mu, nnipa ne bi nso nam fam ɛredi akɔneaba. Apata si hɔ, binom nso abuebue wɔn stores. Tete abrɔsan nso si hɔ, light poles nso sisi hɔ.

Mmaabawa ɛnnan a ɔmo abɔ ɔmo ti kamakama. Wɔn nyinaa kita nhoma. Mmienu ɛtwerɛ ɛban, ɛna ɔmo nyinaa wɔn nsa agu wɔn anim. Ɔmo ahyɛ mpaboa kamakama.

Ɛmpo ano a nnipa bebree egu ɛpo mu edware. Emu nkɔla, emu mpanyinfoɔ. Emu mmaa, emu mmɛrima. Ebinom nso ɛte hɔ ɛhwɛ wɔn a wodware no. Ɛna ebinom nso ɛnenam hɔ. Dan fɛfɛɛfɛ a yɛaka ho akokɔsradeɛ ɛnso si akyire hɔ.

Akuafoɔ a wɔadua wɔn nnɔbaeɛ a wɔregu so nsuo. Wɔn nyinaa hyɛ rain coat, ɛna wɔabue nsuo asi wɔn nnɔbaeɛ no so a nsuo yi repete gu so.

Wei yɛ mmabaawa kamakama ahoɔfɛfoɔ a wɔn nyinaa resere. Wɔhwɛ ntaare a wɔhyɛ a ɛyɛ yɛn ara yɛn kente no bi. Wɔasane de ahwenneɛ ago wɔn kɔnmu, ebi bobɔ wɔn tiri mu ɛna ebi nso bobɔ wɔn nsa. Koraa nso kuta wɔn.

Aburokyire dwom a wɔtɔn nsuom nam. Wɔn ahyehyɛ nsuom nam yi egu rɔba so kamakama. Nnipa mmienu a wɔtɔn nam yi, baako hyɛ kɔkɔɔ. Baako hyɛ tuntum. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, ɛna wɔn nyinaa so ɛhyɛ walatin boot.

Abrokyire mmrahyɛbedwafoɔ a wɔwɔ marahyɛbadwuam, wɔreko ntɔkwa. Baako atene ne nsa rebɔ baako a wakata n'ani. Ebi repata. Ebi nso rehwɛ sɛ wɔbɛbɔ wɔn ho ban.

Ɔman Ghana mmarahyɛbadwam a mmarahyɛbadwafoɔ anya akasa akasa. Wɔn nyinaa asɔre afi wɔn nkonnwa so wɔreko wɔ mmarahyɛbadwam. Ebi reoia bi na ebi nso rebo bi.

Abibirem mmarahyɛbadwafoɔ a wɔwɔ mmarahyɛbadwam reko ntɔkwa. Wɔapia baako ato fam. Baako nso apagya akonnwa, ɛnna ebi nso rehwɛ sɛ wɔrepata ntɔkwa yi.

Asa so a akonnwa brown a sumiiɛ da mu si mu. Nwoma korabea nso si hɔ. Mfonin sisi nwomakorabea no mu. Ɛna nwoma nso wɔahyehyɛ no kamakam wɔ nwomakorabea no mu.

Aborɔkyire aborɔfo abusua abusua a wɔahyehyɛ kɛtɛ wɔ abɔnten, bi da hɔ, bi te hɔ, wɔredidi, wɔrenonom, na afei nso wɔɔrehwɛ sini wɔ abɔnten.

Tete amammerɛ a ɔhene te pɔnkɔ so. Wafa ne ho yie pa ara, ɛna n'asraafoɔ nso di afa ne afa. Kyiniiɛ si ne so, ɛna ɔsraani baako nso kuta ɔsebɔ, ɛna amanfoɔ nso a wɔbɔ ntwene nso gyina afa rebɔ.

Abibire mu kuro bi so sukuu a ɛwɔ duase, ɛnkɔlaa a ɛyɛ sukuufoɔ no ɛtete fɔm ɛne ɛmboba so. Ebimo kuta wɔn sleeti a wɔde kyɔk ɛɛtwerɛtwerɛ so. Ɔkyerɛkyerɛni a ɔɔkyerɛ wɔn adeɛ no nso ɛde ne kyɔɔko ɛɛtwerɛ wɔ blak bɔɔd no so.

Abɔde mu nyansapɛfoɔ adɔkotafoɔ a wɔreyɛ adwuma, wɔn nyinaa hyɛ wɔn ataade fitaa na wɔn nyinaa nso hyɛ wɔn sepɛɛse a baako kita twerɛnwoma a ɔretwerɛtwerɛ mu.

Asukuufoɔ a wɔte sukuudan mu. Ebi hyɛ fie atadeɛ na ebi nso hyɛ sukuu atadeɛ ahaban mono ne tuntum. Ebi de wɔn nsa asum wɔn ano, ɛnna ebi nso rehwɛ abɔnten.

Abrokyire abɔtenso a mmrɔnsan beree si hɔ. Abrɔfo no nso retwa kwan mu a wɔnam zibra cossing no so. Emu maa, emu mmarima, emu nkwaraa ne emu mpanimfoɔ.

Ahobammɔfoɔ a wɔapagya funu adaka a wɔde gyana frankaa akyekyere ho a nhwiren nso gu so. Wɔn nyinaa nso ahyɛ face mask, ebi fataa, ebi tuntum.

Nkwaraa, wɔn nyinaa yɛ mmaa. Yɛde ahweneɛ abɔ wɔn ti ne wɔn nsa. Yɛde bi nso agu wɔn kɔ mu. Ɛna yɛafura wɔn ntoma kamakama. Asan abɔ wɔn hyire. Hakekyif nso kura wɔn nyinaa.

Asa so aa ɛpono ɛne akonwa aa wɔ tena so ɛnom tii esi mu. Ɛna adakruwaa ɛnso esi nkyɛn aa flawa pɔt ɛnso esisi hɔ. Ahwehwɛ ɛmfonin ɛnso ɛfam ban ho.

Abibirem mu ɔman bi so amammerɛ a mmaa ne mmarima ato nkonsa wɔ dwam. Ahwenneɛ gu wɔn nyinaa kɔn mu. Ebi bobɔ wɔn nsa, ɛnna ebi bobɔ wɔn abati. Ntakra nso hyehyɛ wɔn nyinaa wɔn ti so.

Asaso nso a nkonwa esisi mu kamakama. Ɛpono ɛnso esi asa ne mfimfini ɛna nfonin ɛnso ɛbobɔbobɔ ɛdan ne ho. Nkanea nso ɛbobɔ ɛdan ne so kamakama.

Amanɔne kuro bi so a kuromanfoɔ ne asraafo gyina asraafoɔ hyɛn a wɔde kɔ ntɔkwa no. Wɔapagya wɔn kuro mu frankaa na wɔrebɔ ose ɛrepagyapagya wɔn nsa nso.

Abrofo nkwadaa a ɔte sukuu dan mu. Ɔte ɛpono ho ɛna ɔde agudie ɛɛsua adeɛ. Baako wɔ mu a sɛbesɛbe wadi dɛm a ɔte ne hweelkyɛɛ so. Ɔno nso ɛde agudie ɛɛsua adeɛ.

Ɔman Ghana agoprama so a nnipa abɔ mu be. Mmarima ahoɔden foɔ a wabɔ paa de nkuu asra sra wɔn ho abɔ duku ɛgyina fɔntɔmfrɔm ho. Ɛbi nso te asesedwa so ɛna ɛbi nso ɛgyina gyina hɔ.

Ɔbaapanin aberwa a wɔabɔ ne duku, ɔsan so de ntoma abɔ ne mu kamakama. Ɔrekɔtow aba, na ɔde n’abatoɔ krataa no ɛrehyɛ ballot box ne mu.

Bronin barima a ɔte akonnwa so, ne yere bronin a wabu nkotodwe, ne ba aogyina hɔ, ɔnhyɛ mpaboa na socks na ɔhyɛ, okita ne teddy bear na Christmas tree nso si wɔn akyi.

Wiemhyɛn gyinabea a akwantufoɔ, aborɔfo ne abibifoɔ a wɔkuta wɔn baage, wɔnam a wɔrekɔ akɔ akɔforo wiemhyɛn a ɛsi hɔ. Ɛ .

Awiemhyɛn gyinabea a akwantufoɔ emu mmaa ne mmɛma edi laen so ekuta ɔmo baag a televihyin enso ɛbobɔ bobɔ wɔn nyinaa anim.

Abibiman mu abusua a maamefoɔ ne nkɔlaa de ɛntoma asɛ fɔm a wɔrekyɛ aduane. Ɛnkyɛnsen sisi ɛntoma yi so a aduane egu mu, maamefoɔ yi nso nyinaa abɔ duku. Ahaban a wɔde noaa aduane ne nso egu ɛnkyɛn.

Asa so fɛfɛɛfɛ a kapɛte sɛ fam. Akonnwa si hɔ a summiɛ da mu. Flower nso sisi hɔ. Adawa si hɔ a twerɛhoma nso wɔ mu. Kanea nso bobɔ dan no ho kamakama.

Kuro kɛseɛm a aborosan dan akakraka sisi mu. Kaa kwan a wɔagu so kootaa nso da hɔ kamakama. Nnua sisi kaa kwan no nkyɛn, ɛnna nnua nso sisi kuro no mu. Wɔapake cars nso wɔ hɔ.

Apomuden adwumafo a w'ahyɛ ahobanbɔ ataadeɛ. Wɔn nyinaa hyɛ fas maks ɛna wogyina ɛdan mu a emu ayɛ sakatuu ɛhwehwɛ biribi. Polisini bi nso egyina hɔnom a ɔde ne asɔ ne bɛlɛte mu ɛhwɛ wɔn.

Asa so a wɔasiesie mu kamakama. Aboa nwoma gu dam hɔ. Ɛna akonnwa a ɛsi hɔ no nso yɛ ahabammono. Flowers nso si asa no so, ɛna mfonin bobɔ ban no ho.

Apɔmuden adwumayɛfoɔ a wɔahyɛ ahobammɔ ataade, wɔn nyinaa hyehyɛ gloves, baako kita mfonintwa afidie de retwitwa mfonin a ɛyɛ mmogya a apete fam hɔ.

Amanyoɔfoɔkuo a ɛwɔ nagyeria man mu ekyitaafoɔ wɔn apegyapegya wɔn sa ɛbɔ ose. Ebinom ɛhyɛ amanyoɔkuo no ataadeɛ ɛna ebinom so apegyapegya amanyoɔkuo no frankaa.

Akofoɔ mmɛma nkentinka akɔ wakɔ kyi adoa akyikyire no apagya. Ebi abɔ duku fitaa, ebi nso apagya pagya wɔn ndua ɛna ebi nso apagya pagya nhaban awɔbɔ ɔse.

Ghana man agodie fo a sɛbi wɔn adi dɛm. Wɔn nyinaa hyɛ ataade fitaa ɛne kente. Wohim Ghana frankaa no ɛwɔ Olimpik geemes akansie no ase.

Asukuufoɔ a yɛrekyerɛ wɔn kuayɔ, ɔkyerɛkyerɛni a ɔrekyerɛ asukuufoɔ yi kuauyɔ yi na watene ne nsa a ɔrekyerɛ wɔn sɛdeɛ yɛdua aduaba, na asukuufoɔ no nso wɔrehwɛ na wɔasua.

Nsuo agokansie a agokansifoɔ afanu te wɔn boat mu ɛresi akan ahwɛ deɛ ɔbɛdi kan, afa baako hyɛ kɔkɔɔ na afa baako hyɛ akokɔsradeɛ, na bi nso hyɛ blue.

Ɛhyɛn gyinabea a trɔtrɔ sisi hɔ. Mmamuwaa mmeinu rehyehyɛ nneɛma wɔ trɔtrɔ no akyi. Maame bi gyina trɔtrɔ yi ho a ɔtɔn adeɛ. Maame bi nso nam hɔ a akwaraa hyɛ n'akyi.

Afarefoɔ bi kɔ po. Wɔgyinagina wɔn kodoɔ no so. Wɔrekye nsuom nam yi bi agu kodoɔ no mu. Na wɔn a aka nso reboa wɔn.

Adwomtofoɔ kuo a wɔahyehyɛ wɔn ho rebɛto nnwom. Baako te twene no ho rebɔ. Baako nso rebɔ guitar. Baako nso rebɔ totorobɛnto, ɛnna ɔbaa a ɔwɔ mu no nso gyina ɔkasamu no ho.

Amanɔne kuro bi so sukuu nkwadaa ne wɔn kyerɛkyerɛfo a wɔapue redi agorɔ, wɔredi agorɔ wɔ beebi a wɔn seesaw si a nsuo tae aseɛ, nkwadaa yi ayiyi wɔn mpaboa na wɔde nkrataa awewene hyɛn a wɔde atoto nsuo n’ani so.

Bronin barima a ogyina hɔ ɛresere, bibini barima a ɔte akonnwa so ne bibini baa a okura ne ba. Bronin barima no de ne nsa ato bibini barima ne kɔn mu ne bibini baa ne kɔn, na bibini baa ne nso de ne nsa ato bronin no no abati so.

Nkwadaa mmaamuwa a wɔrebɔ ball wɔ nsuom. Ebi hyɛ ataadeɛ, ebinso nyɛ ataadeɛ. Wɔn nyinaa nan da fam a wɔde rebɔ rebɔ ball yi. Ɛna kɔbe sisi wɔn akyi.

Asaso fɛfɛɛfɛ a nkonnwa kɔkɔɔ sisi mu. Pono nso si carpet so wɔ hɔ. tɛlɛbisen nso bɔ dan ne ho, na picture nso bɔ dan ne ho.

Ammeesinfoɔ a wɔreyɛ adwuma. Ebi hyɛ kyɛ, ebi bɔ duku. Kahyire nso deda ebi tiri so. Sɛmɛnte nso gugu hɔ, ɛnna afidie a wɔde fete cement ne anwea nso si hɔ.

Mmeranteɛ a wɔaka abɔm resi mpapadam. Binom gyina fam asosɔ nnua no mu. Binom nso aforo mpapadan no a wɔresi no rekyekyere nnua no ama ɛmu ayɛ den. Nkwadaa bi nso gyinagyina ho a wɔrehwɛ sɛ mmeranteɛ yi resi saa mpapadan.

Ensu tenenee kakraa a yasi breegye afa so, ahyɛn kakraka ne emu nketewa ɛnam so, wɔɔsan so asi bi ɛwɔ nkyɛn a ɛnadeɛ egu fɔm a yatutu asaase no so a wɔresi saa breegye no.

Kurom abɔnten so a nsuo ayiri fa. Fi ne nwura nso gu fa, ɛnna nnipa nam redi akɔnneaba. Obi bag bɔ n'akyi, ebi nso gyina hɔ, ɛnna ahyɛn nso sisi hɔ.

Ahobammɔfoɔ a wɔnam fam. Binom ahyɛ kyɛ a wɔde bɔ wɔn ti ho ban. Wɔn nyinaa nso ahyɛ face mask. Wɔn panin no nso ahyɛ atadeɛ soro ne fam a ɛyɛ brown.

Ghana mampanin Nana Addo Dankwa Akuffo-Addo a wakɔhyia Abibire mu ha mampanimfoɔ bi. Nana Addo rekyea baako. Wɔn a wɔaka no nso rehwɛ wɔn sɛ wɔrekyea wɔn ho no.

Nkwadaa a dodoɔ no ara yɛ mmaamua a wɔte nsuo ho, binom tete boɔ so na binom nso gyina hɔ a wɔabu wɔn mu ɛreyɛ adeɛ. Binom ɛrehohoro biribi wɔ wɔn nkyɛnse so, binom nso ɛrehwɛ adeɛ wɔ beebi.

Aborɔfo nkwalaa a wɔte ɛpono ho, wonyinaa hyɛ ataade koro a ɛyɛ blu. Wonyinaa so ekuta koowa nkrataa anaa sɛ atesɛm nkrataa a wɔɔkenkan.

Maame ne akwadaa ɔbaa a wɔkoto hɔ redua nhwiren wɔ flower pot mu. Wɔn nyinaa hyɛ wellinton boot, ɛna maame no hyɛ ɛkyɛ ne gloves. Akwadaa no nso de ahoma kɔkɔɔ abɔ ne tirim.

Ɛdwom a ya ahwie mpaboa agu fɔm ya hyehyɛ a ɔretɔn. Maame baako ɛhyehyɛ mpaboa no na baako nso ɛkuta kotokuo. Maame bi nso ɛnam a ootwam ɛwɔ mpaboa no ho, papabi nso ɛgyina hɔ a ɔɔfrɛ bi ɛwɔ na ahomatorofoɔ so.

Abranteɛ a ɔhyɛ ataade fitaa a ɔte ɛfunu adaka mu. Wa bue na ano ahanhan na ani ɛna papabi asɔ ne mu, maame bi nso ɛgyina ne nkyɛn a ɔɔkasa wɔ akasa mu na nnipa atwa adaka no ho ahyia.

Apɔmudenbea a wɔfrɛ no asopiti a ɔyarefoɔ da mpam. Wɔde nsuo asi ne so, ɛna apɔmuden hwɛfoɔ no nso ahyɛ ntadeɛ a wɔde rebɔ wɔn ho ban ne ahwehwɛniwa ne face mask a wɔrehwɛ ɔyarefoɔ yi a ɔda mpa mu yi.

Mmarimaa mmienu a wɔresiesie gyaade. Baako tirinwi afu, baako nso atwa ne ti. Wɔn nyinaa hyɛ atade fitaa, ɛna trousers blue. Baako repepa fam, ɛna baako nso repepa adaka kuruwa a wɔde nkyɛnsee sisi so ne atere sensɛn so.

Aborɔfo nkwadaa a wɔreyɛ afikyifuo. Wɔkita sofi nketewa ne hand falk a wɔde retutu nnɛteɛ no mu. Akwadaa baako rekyrɛ ne yɔnko nea ɔnyɛ.

Tete amammerɛ a ɔbaa a ɔkɔɔ ako kita tuo. Sekan nso hyɛ no ho a wahyɛ n'ataadeɛ kɔkɔɔ a anhweneɛ gu ne nsa ne ne kɔn mu. Barima a okita tou a ɔhyɛ kɔkɔɔ wɔ n'akyi. Ɛna mpanimfoɔ a wɔwɔ kurom hɔ nso wɔ n'akyi ne kyiniiɛ. Asɛsɛgua nso si ne nkyɛn.

Mmabunu; ɛmu mmaa, ɛmu mmarima a wɔatu atua wɔ mmɔnten so. Ebinom gyina table so apagyapagya flag, a flag yi yi Nigeria anaasɛ Alataman mu flag.

Galamsey edwumayɛfoɔ a wɔɔyɛ edwuma. Ebi eetu nɛteɛ, ebi ɛnso ɛso nɛteɛ, ebi ɛhohoro nɛteɛ ɛna papabi a ɔhyɛ fitaa egyina hɔ ɛɛhwɛ galamsey edwumayɛfoɔ yi so.

Aborɔfo ne bibini a wɔte hyɛn fitaa mu wɔ nwuram. Wɔrehwɛ gyata baa ne gyata barima. Gyata barima no afee ne se ho de rekyerɛ gyataa baa no.

Mmranteɛ ne mmabaawa a wa ahyia mu reboro boro nsɛm so, ɔtete nkonwa fitaa so ɛna ababaawa baako asɔre a ɔhyɛ ne spɛɛse ɛne ataade kɔkɔɔ ɛne kootu fitaa ne ɛfɔm tuntum ɛkyerɛ kyerɛ nsɛm mu akyerɛ wɔn.

Buroni barima ne buroni baa a wɔte akonnwa so. Pono si wɔn ntam, ɛnna wɔte dua kɛseɛ bi ase. Kaa si wɔn nkyɛn, ɛnna ntomadan si kaa no so.

Amanɔne kuro bi so abɔntene so a wɔtɔn nhwiren nko ara wɔ hɔ. Nipa baako a ɔtɔn nhwiren yi bi de rɔba rekyekyere ho wahyɛ ne face mask ne ɛkya tuntum. Ɛbi nso te dadepɔnkɔ so retwam, ɛna hyɛn kɔkɔɔ nso si hɔ.

Kurom nnipa a wɔabɔ dɔmpem di line so wɔ baabi. Emu mmaa ne emu mmarima. Papa baako de ne nsa agu n'akyi, ɛnna baako nso nsa gu n'anim. Maame bi nso a ɔgyina hɔ de ne handkerchief agu ne ti so.

Amanɔne store kɛseɛ a wɔdi dwa wɔ hɔ. Adwadifoɔ a ɛyɛ amanfoɔ adi dwa agu wɔn daade kɛntɛn mu. Emu mma ne emu mmarima. Bebree no ara nso ahyɛ wɔɔn face marsk tuntun.

Gaana atifi mantɛm amamerɛ a adehyeɛ ɛte mpɔnkɔ so waahyɛ wɔn fugu kama kama ɛne wɔn kyɛ a wasi kuro mu. Amanfoɔ bebree edi wɔn akyi a wɔre ɛɛhwɛ wɔn.

Atoyerɛnkyɛm asi ama obiara redwane. Obi so adaka de redwane, ebinom nso abɔ dɔmpem wɔ akyire hɔ rehwɛ deɛ ɛrekɔ so. Biribi nso rehye wɔ akyire hɔ ama nwusie kusii nam wiem.

Amanɔne baabi a amanfoɔ ɛde wɔn gaas selenda ato nsantene, emu maa ne emu ɛmɛɛma. Bebree noaa ɛhyɛ wɔn fees mask, ɛmaa mmienu bi nso gyina hɔ wɔde kyinyɛ asi wɔn so.

Abibirem kuro bi so ɛmaa mpaninfoɔ a wafa wɔn ho yie kama kama paa. Wɔn nyinaa kuta dua bi a yɛde ahweneɛ afa ho, wɔn nyinaa nso ɛhyɛ kyɛ kama kama a ahweneɛ atwa wɔn ho ahyia, ɛna ebi ɛɛsre.